Kalaqonna qoxeessa yineemmo woyiite kalaqoho yineemmo woyiite kaliiqi kalaqinorichi babbaxxitinori kalaqote lawishshaho saada kalaqamu haqqe woleno kuri lawannori kalaqote yinanni qoxeessaho yineemmo woyiite mannunna saada heedhannowi kalaqamu qoxeessaati